Oondundu odho dhoka dha simana moshilongo oshoka odhili pamaludhi ga yooloka opuna dhimwe oofupi dhimwe oonde, oondundu odhili ano hadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo ye ya tale eyooloko pokati kadho.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shomwaa mbyoka hayi eta iisimpo moshilongo shetu, una aatalelipo yaza kiilongo niilongo yeya oku tala uukwatya wayo. Olundji oonduli ohadhi adhika momahala ngoka ga gamenwa ano opo dhi kale dha gamenwa dhodhi vule dhi ithane aatalelipo okuza kiilongo niilongo.

Aanafaalama oyendji oyena oongombe , nohaye dhi sile oshimpwiyu oku dhi paiikulya osho wo omeya. Ohadhi etele aantu iisimpo uuna ye dhi landithapo nenge ye dhi dhipaga opo ya imonene omweelelo.

Ombwa yomomeya oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi adhika momeya. Nolundji ohadhi adhika momeya ngoka hatuti omefuta. Ohadhi kala tadhi dhana olundji koohulo dhefuta. Dho ohadhi ithana wo aatalelipo okuza kiilongo niilongo yeye yatale uukwatya wadho. Naatalelipo ohaye etelele eliko moshilongo.

Thimbo lyongaashingeyi nande tutye ethimbo lyehumokomeho, aantu ohaya longitha ashike omashina gokumeneka iimeno, mono ano iimeno hayi kala ya minikilwa nomashina ngoka gopauteknika opo yi vule okukoka nawa yi tu pe iiyimati iiwanawa.

Ongalangombe oyo oshinamwenyo shimwe shomwaa mbyoka shoka hashi kala momahala ngoka ga gamenwa kaantu. Ano iinamwenyo mbino oyindji ohayi ithana aataleli po okuza kiilongo niilongo yeye ya tale uukwatya wadho. Momahala gawo ngoka ga gamwenwa ohamu kala omahala moka muna omeya moka hadhi nu uuna dhana enota

Omenye osho oshinamwenyo shimwe shoka shomokuti ano ohayi kala momahala ngoka ga gamenwa kaantu opo yikeelelwe kaafuthi osho wo yikeelelwe kiiponga oyindji. Okamenye oko kamwe komiinamwenyo mbyoka hayi ithana aatalelelipo okuza kiilongo niilongo ye ye ya tale uukwatya wako.

Aanafaalama ohaya longitha omukalo gwominino opo ya tekele iimeno yawo . Omukalo nguka ohagu endelele opo meneke iimeno nawa ano iimeno ohayi kala tayi monika nawa nohayi koko tayi endelele opo yivule oku eta iiyimati iiwanawa tayi vulu okuliwa.

Okamenye osho oshinamwenyo shimwe shaa mbyoka haku tiwa iinamwenyo yomokuti. Ohayi adhika olundji momahala ngoka ga gamenwa kaantu opo yi keelelwe kaafuthi oshowo kaayi monithwe iiponga. Ano uumenye owo wumwe mboka hawu ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo ye ye ya tale nkene wu li.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno yayoolokathana nohayeyi sile oshimpwiyu kutya kehe oshimeno shontumba ohashi kala shili pehala lyasho . Ano iimeno yawo ohayi kala tayi monika nawa nohayeyi kunu yili pomahala gontumba, ohaya vulu okulanditha uumeno wawo. Ohaya imonenemo iimaliwa yokukwatha oonkalamwenyo dhawo.

Aantu oyendji ohaya longekidha omahala gawo ngoka yega sila oshimpwiyu haya tulamo ano omeya etaya tulamo ombuto yoohi, ano ohaya kala nokusila oshimpwiyu oohi dhawo opo kaadhi se dho dhikale dhili momukalo omwaanawa dhina uukolele, ano oha yedhi sile oshimpwiyu okudhipa ikulya, oohi ndho oha ya vulu okudhi landiha etay imonene iimaliwa yoku kwatha oonkalo dhawo.

Aanafalama oyendji ohaya longitha embakumbaku momikalo dha yooloka, ano embakumbaku ohali longithwa okupulula li ninge oofola moka hamu kunwa oombuto nenge tutye iilikolomwa yaanafalama. Ano aantu ohaya kunu oombuto dhawo, opo dhi mene dhili momukalo omuwanawa dho dhi ze iiyimati iiwanawa.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya dho odha simana kaantu oyendji oshoka aantu ohaya vulu okukwata oohi eta yedhi landitha opo ya vule okwimonena mo iimaliwa yo kukwatha oonkalamwenyo dhawo. Oohi ohadhi vulu woo okudhipagwa eta dhiningi omwelelo momagumbo.

Oondundu odhili miilongo oyindji. Oondundu odhili pamaludhi ga yooloka, opuna oondundu oonde, oofupi, dhimwe oonene oshowo dhimwe odhina omamanya omanene, dho dhimwe odhina omamanya omashona. Oondundu ohadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo, ye ye ya tale uukwatya wadho.

Oondundu odhili miilongo oyindji. Opuna oondundu dhimwe oofupi dhimwe oonde dhimwe oonene. Oondundu dhimwe ohadhi kala dhina oomamanya omanene gamwe omashona dho dhimwe odha mena uumuti uushona. Ano oondundu ohadhi ithana aatalelipo oku za kiilongo niilongo yeye yatale uukwatya wadho.

Aanafalama oyendji ohaya longitha embakumbaku momikalo odhindji nodhayooloka. Embakumbaku ohali vulu okulongithwa okuteta omwiidhi opo gukale gwayelekathana guthike pamwe notafu monika nawa.

Oondundu ohadhi adhika miilongo oyindji dho odhina uukwatya wa yooloka koonkwawo . Opuna oondundu dhimwe oofupi dhimwe oonde dhimwe oonene. Oondundu dhimwe ohadhi kala dhina omamanya dho dhimwe odhina omiti dha menako ano ohadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo yeye ya tale eyooloko pokati kadho.

Methimbo lyongashngeyi nande tutye ethimbo lyehumo komeho .Olye eta omashina ngoka gokumeneka iimeno .Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu ohaya longitha ashike omashina ngoka haga meneke iimeno nohayi kala tayi monika nawa nohayi mene tayi endelele.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu omboga ano moka hayeyi sile oshimpwiyu okukala tayeyi tekele omeya opo omboga yi mene nawa yo yi kale tayi monika nawa oshoka oyiholike kaakwashigwana. Aantu ohayeyi landitha opo yi imonene mo iimaliwa yo omboga oyasimanekwa oshoka ontoye yo ohayi gandja oonkondo mepunda.

Aanafaalama oyendji ohaya munu oondjuhwa, noondjuhwa ohaya kala yedhi tula miikuku, ano moka haye dhi sile oshimpwiyu moku dhi pa omeya oshowo iikulya. Ano oondjuhwa odha simana kaantu unene, oshoka ohadhi vala omayi ngoka aantu oyendji haye ga landitha po, opo yi imonene iisimpo yoku kwatha monkalamwenyo dhawo.

Oondundu ohadhi adhika miilongo oyindji. Oondundu ohadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo, opo yeye ya tale eyooloko pokati koondundu ,oshoka opuna oondundu dhimwe oonde dhimwe oofupi dho dhimwe oonene. Oondundu dhimwe ohadhi kala dhina omamanya omanene dho dhimwe odha mena omiti omishona.

Aanafaaalama oyendji oyena omukalo gokulongitha ominino opo dhi tekele iimeno yawo. Ano ominino ohadhi longithwa okutekela iimeno yawo opo yi kale tayi mene yili momukalo omwaanawa yi ka ze iiyimati iiwanawa tayi vulu okuliwa.

Aantu oyendji oyehole okuya komafudho ano olundji haya ti otaya yi komafuta opo ya katale unene walyo na nkene lili. Komafuta oko hoka haku kala kuwanawa oto adha ko kuna evi lyandumbala kombepo osho wo omeya gomakuthikuthi.

Ondjamba meya oyo oshinanwenyo shoka hashi adhika unene momeya sho osho shalukwa ondjamba meya. Oshinanwenyo shika osha nika oshiponga unene tuu kaantu mboka yehole okudhana omeya. Olundji iinamwenyo mbino ohaya adhika komilonga.

Oohi odho dhimwe ndhoka hadhi adhika momeya olundji moondama , momafuta oshowo momadhiya. Ano oohi odhili pamaludhi gayooloka. Oohi odha simana, oshoka aantu ohaya vulu woo okudhikwata etaye dhi landitha yiimonene mo iiyemo.

Aantu oyendji ohaya kala yena oondjuhwa ohaya kala yedhi tula miikuku moka hadhi pewelwa mo omeya niikulya. Oondjuhwa odhina uuwanawa oshoka ohadhi vala omayi ngoka aantu haya vulu okugalanditha etaya imonene iimaliwa yokukwatha oonkalamwenyo dhawo. Oondjuhwa ohadhi vulu okudhipangwa etadhi ningi omwelelo momagumbo.

Aantu oyendji ohaya kala ya longekidha uuhala wawo uushona moka mu na omeya e taya tulamo ombuto yoohi ano ohaya kala nokudhi sila oshimpwiyu opo dhi koke uuna dha koka ohaya vulu okudhi kwata e taye dhi landithapo yiimonene iiyemo yokukwatha oonkalamwenyo dhawo. Oohi ndhoka ohadhi longithwa wo opo dhi ninge osheelelwa momagumbo.

Miilongo oyindji oyi na omakuti , momakuti omo moka hamu adhika iinamwenyo mbyoka haku tiwa iinamwenyo yomokuti mo omu na omiti omile oshowo iihwa oyindji olundji otwaa dha mo muna uundjila uushona lela wa thinana.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omukalo gominino opo ya vule okutekela iimeno yawo nenge tutye iikunomwa. Omukalo muka ominino odho ndhoka hadhi tekele nawa nohadhi monikitha ko iimeno yi mene tayi endelele yi kale yili momukalo omwaanawa ngoka hayi vulu okuza iiyimati iiwanawa tayi vulu okuliwa.

Onduli osho oshinamwenyo shomokuti, no hashi kala pomahala ga gamenwa. Onduli oshinamwenyo oshile, sho ohashi hili aataleli okuza kiilongo yi ili noyi ili yeye ya tale uukwatya washo. Momukalo nguka eliko lyoshilongo ohali yi pombanda.

Oohi odha simana moonkalamwenyo dhaantu ayehe, oshoka aantu oyendji yamwe ohaya kwata oohi e taye dhi landitha yi imonene iimaliwa yokukwatha oonkalamwenyo dhawo. Oohi ohadhi vulu wo okuninga oomweelelo momagumbo.

Aanafaalama oyendji uuna ya kuna iimeno yawo, ohaye yi sile oshimpwiyu nokuyi tekela oshowo okukala taya tala ngele otayi koko yaa na omayimbo gasha. Momukalo nguka iimeno yawo ohayi koko nawa nohaya vulu wo okuyi landitha po uuna ya koka nawa. Yimwe ohaye yi etha yi ze iiyemati, opo iiyimati ye yi landithe po, opo yi imonene mo iiyemo yokukwatha oonkalamwenyo dhawo.

Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka haku tiwa iinamwenyo yomokuti nohadhi kala momahala ga gamenwa kaantu, opo dhi keelelwe kaafuthi noshowo kiiponga oyindji. Ohadhi hili aatalelipo okuza kiilongo niilongo, opo ye ye ya thaneke omathano yo ya tale uukwatya wa dho.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomomagumbo naantu oyendji ohaya kala ya muna oondjuhwa oshoka ohadhi etele uuwanawa. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka aantu haya vulu okuga landithapo opo yiimonene sha shoku kwatha oonkalamwenyo dhawo. Ano ondjuhwa ohayi vulu wo okudhipagwa yininge omweelelo megumbo.

Oondundu ohadhi adhika miilongo oyindji. Oondundu odhina uukwatya wa yooloka. Opuna dhimwe oonde, dhimwe oofupi, dhimwe odhina omamanya omanene dho dhimwe odhina omamanya omashona. Ano oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo yeye ya tale eyooloko pokati kadho.

Oombaka odho dhimwe dho miikwamawa ndhono aantu oyendji haye dhi sile oshimpwiyu nande haye dhi tonatele mokudhipa iikulya nosho wo omeya opo dhi kale tadhi monika nawa komalutu. Aantu ohaa vulu oku dhi landitha opo yi imonene oshimaliwa yoku kwatha oonkalamwenyo dhawo.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yimwe mbyoka haku tiwa iinamwenyo yomegumbo. Aantu oyendji ohaya kala yena oondjuhwa, nohaya kala yedhi tula momahala ngoka haga ithanwa iikuku. Ohaye dhi sile oshimpwiyu okudhipa iikulya oshowoo omeya. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga landithwa opo aantu yiimonene iiyemo yokukwatha oonkalamwenyo dhawo.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha embakumbaku momikalo dhayoolokatha . Embakumbaku olundji ohali longitha okupulula , ano moka hali ningi oofoola dhuukilila nawa opo aanafaalama yavule okununamo iikunomwa yawo nande oombuto nande dhimene dhuukilila opo dhize iiyamati iiwanawa .

Oondundu ohadhi adhika miilongo oyindji dho oondundu odha yooloka, oondundu dhimwe oonde dhimwe oofupi dhimwe ohadhi kala dhina omamanya omanene dho dhimwe odha mena omiti omishona, ano oondundu ohadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo ye ya tale eyoloko pokati koondundu dhoka.

Oondjamba odho dhimwe dhoka hadhi kala momahala ga gamenwa. Ohaku tiwa odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti. Ano ohadhi silwa oshimpwiyu kaantu, opo dhi keelelwe kaafuthi nokiiponga. Ano oondjamba ohadhi ithana aatalelipo okuza kiilonga niilongo ye ye, ya tale nkene hadhi kala no oonene dhi thike peni.

Pethimbo lyongashingeyi aantu ihaya longowe nuudhigu uuna ya hala oku meneka iikunomwa yawo. Aantu ohaya longitha omashina gopashinanena ngoka ha ga meneke iimeno mbyoka ha yi kala ta yi monika nawa nohayi mene tayi endelele.

Momahala ogendji giinamwenyo ngoka ga gamenwa, olundji oto adha mo mu na uumenye, oongolo, oonduli osho wo oongalangombe. Olundji ohadhi tsakanene pomahala mpoka hapu adhika omeya uuna tadhi ya dhi nwe omeya. Iinamwenyo mbino ohayi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo ye ye ya tale nkene yi li.

Aantu oyendji uuna yi iyadha yahala okuya kiilongo yopuushiinda hono ihaaku vulu okuya iihauto, ano ohaya longitha uumbautu moka hayeendele momafuta opo yakathike kiilongo yopuushiinda.

Miilongo oyindji omuna oondundu. Oondundu odhi na omaukwatya ga yooloka, dhimwe oonde, dhimwe oohupi dho dhimwe oonene. Oondundu dhimwe ohadhi kala dhi na omamanya omanene nenge omashona, dho dhimwe ohadhi kala dha mena omiti omishona nenge omihupi. Oondundu ohadhi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo ye ye ya tale eyooloko muukwatya wadho.

Onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka haku tiwa iinamwenyo yo mokuti. Onkoshi ohayi ithanwa ano kutya oyo omukwaniilwa gwiinamwenyo yomokuti. Onkoshi opuna oondumentu oshowo oonkiintu ano ohadhi nana wo aatalelipo okuza kiilongo niilongo ye ye ya tale uukwatya woonkoshi.

Muuyuni omu na omafuta ogendji nomahala gamwe gomafuta oga simana. Ohaga hili aatalelipo, ano uuna aatalelipo taye ya moshilongo, ohaye etelele iiyemo yokufuta, opo ya ka tale ehala lyontumba ndyoka li li kefuta. Omahala ngoka ohaga kala omawanawa, oshoka olundji ohaga kala taga adhika pokatuntu kontuma nenge ngaa ge li kohulo yefuta.

Endombo olyo oshimeno shono sha simanekwa kaawambo ,oshoka endombo ohaali panga omikithi odhindji. Shapwa wi iyadha wuna okakwiya oho gwayekepo ike endombo lyo otali ithinamo lyolyene.

Miilongo oyindji omuna omahala ngoka ga gamenwa haga kala gena iinamwenyo mbyoka hayi ithanwa taku tiwa iinamwenyo yomokuti. Ano iinamwenyo ngaashi oondjamba nuumenye ohayi kala momahala ngoka ga gamenwa niinamweno yatya ngeyi ohayi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo ye ye yatale nkene yi li.

Aanafaalama oyendji oye na omahala gawo ngoka haga ithanwa oofaalama. Oyendji ohaya kunu mo iikunomwa yawo uuna iikunomwa yawo yi ima, ohaya kutha ko iiyimati nenge iikwamboga e taya ka landitha yo yi imonene mo iimaliwa yokuya kwatha moonkalamwenyo dhawo.

Aanafalama oyendji oye hole okukuna omboga, ano uuna omboga ya mena nawa ohaye yi landitha kaakwashigwana. Opo ya vule yi iyetele iiyemo yokukwatha oonkalamweyo dhawo. Omboga oyi holike oshoka uuna ya telekwa ohayi ningi iikulya iitoye.

Oondundu odhi li miilongo oyindji. Dhimwe odhi na omaukwatya ga yooloka koondundu oonkwawo. Opu na dhimwe dhi na omamanya omanene po opu na woo dhimwe kudho haku mene omiti omishona. Oondundu oonde na dhimwe oohupi, dhimwe woo oonene nandhimwe ooshona.

Aanafalama oyendji oyena ominino dhomeya dhoka oonene, dhoka haya longitha okutekela iimeno yawo. Opo iimeno yawo yi vule okumena yili momukalo omwaanawa, yo tayi monika nawa yi ze iiyimati iiwanawa tayi vulu okuliwa.

Ombuga Ombuga olyo ehala limwe ndyoka hali kala li na evi olindji ndyoka lya etwa kombepo. Ombuga olyo ehala ndyoka ihaali mono omvula oyindji, ashike ohali eta iimaliwa moshilongo, oshoka ohali ithana aatalelipo oyendji, haye ya ya tale ehala nkene li li.

Methimbo lyonale aasamane oya li yi itayela kutya, egumbo opo li kale tali monika nawa olyi na oku kala lya dhikwa niiti. Iiti ya kola lela, ya dhikwa ya thita , nomuntu e li kondje ita vulu oku ku mona. Sho wo oondunda odhali hadhi kumbwa, e tadhi dhikithwa wo iiti mbyoka hayi tetwa miiheke, nomuntu e li mondunda ito vulu oku mona, oshoka iiti oya thita.

Ekodhi olyo oshinamwenyo shimwe shomiikwamawawa, ekodhi olundji aantu ohaye li tila oshoka ohali yakulapo uuyuhwena nuukombwena. Ekodhi ohali tuka tali endelele lyo ohali kala lya londa komiti lyili kuuleleka kombanda yomiti kokwene.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi momafuta nomomadhiya. Oohi ndhino ohadhi tidhile omukaga kokule, uuna aantu yedhi kwata, ohaye dhi ningi oomwelelwa dhawo. Oohi ohadhi vulu woo okulandithwa, aantu e taya imonene mo iiyemo, yoku ikwatha mpeya nampee.

Aanafaalama oyendji oya simaneka oku longitha eembakumbaku, oshoka embakumbaku oha li longo iilonga oyindji. Opuna omambakumbaku ga yooloka ngoka haga longo iilonga ayihe pethimbo limwe, embakumbaku ohali pululwa lyo ohali yeleke mo omwiidhi aguhe. Ano uuna lya pulula lya ninga mo oofola aantu ohaya kunu, opo ya kale yena iimeno yawo tayi monika nawa

Egumbo olyo limwe lyomo mahala ngoka haga tugwapo kaantu yaali, unene tuu omusamane nomukulukadhi uuna yahokana egumbo lyopandoolopa ohali kala tali monikwa nawa, halikala lina oondundu odhindji, pondje ohapukala omiti opo ehala li kale tali monika nawa.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo noya simanekwa kaantu oshoka oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka aantu haye ga landitha opo yi imonene mo iisimpo yokukwatha oonkalamwenyo dhawo. Oondjuhwa ohadhi vulu okudhipagwa e tadhi ningi onyama ano dhi ninge omiyelelo dhaantu.

Aanafaalama oyendji ohaya sile iimpwiyu iimeno yawo. Ano ohaya kala ya topoka kutya, pehala lyontumba mpano opwa kunwa shike, po mpano opuna shike. Iimeno yawo ohaye yi sile oshimpwiyu opo yi vule oku dhengwa koonte dhetango, you ohayeyi teleke nawa opo yi vule okweeta iiyimati iiwanawa, yo tayeyi landithapo, yi imonene iimaliwa.

Miilongo oyindji omuna oondundu, oondundu odhina omamanya omanene ano omamanya gamwe omanene shinene go gamwe omashona. Oondundu odhili pamithika dhayooloka dhimwe oonde dho dhimwe oofupi.

Aantu mboka yena uunongo oyendji ohaya ningi iipundi oshowo iitafula mbyoka yaningwa miiti nande tutye miipilangi iipundi mbika niitafula olundji ohayi monika nawa nohayi tayi adhima nawa yo ohayi kala wo ya kola iipundi ano oyendji ohaye yi ohayeyi landithapo yavule okwi imonena mo iiyemo ohayi kala pomahala ogendji yo ohayi kala tayi monika nawa.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iikunomwa oyindji, ohaye yi sile oshimpwiyu mokuyitekela. Ohaya kala wo yeyi topola kutya ehala ndino otali kunwa ashike omboga, lyo ehala ndino otali kunwa uuna wamundesha . Ohaya vulu wo okulanditha uumeno manga uushona nuuna iimeno yawo ya tulako taya ka landitha ano iiyimati nenge iikwamboga.

Aantu mboka yena oondjuhwa, oondjuhwa ohadhi yavalele uuyuhwena owundji momukalo muka aantu ohaya vulu okulanditha po uuyuhwena mbuka eta yi imonenemo iiyemo yokukwatha oonkalamwenyo dhawo.

Uukambe owumwe womiinamwebyo mbyoka yi holike kaantu, noya tali kako yina ondapo. Ano iinamwenyo mbi haku tiwa uukambe aantu oyendji oto yaadha ta yeyi longitha momathigathano goku tondoka, ano haye yi ka yile kehe gumwe eli kokakambe ke, opo ya tale ngoka ta thiki tango. Uukambe ohawu etele wo aantu iiyemo uuna wa landithwa po.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu omapungu oshowo iilya, ashike oye shi shi kutya omathimbo gamwe omvula ohayi kala inaayi loka nawa noye na woo oopayipi dhomeya ndhoka hadhi vulu okutekela iimeno yawo, opo yi vule okukoka yo yi ka tewe nawa.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shaambyoka hayi kala mokuti. Ano onduli ohayi kala momahala ngoka giinamwenyo yomokuti ga gamenwa. Ohamu kala muna omiti omile nomihupi oshowo omuna oondundu. Onduli ohayi kala mehala moka oshoka oyo yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo nuuna taye ya ohaya humitha eliko lyoshilongo pombanda.

Miilongo oyindji omuna oondundu. Oondundu odhina uukwatya wa yooloka, opuna oondundu ndhoka oonde, dhimwe oofupi, dhimwe ohadhi kala dhina omamanya omanene, dho dhimwe odhina ashike uumuti wontumba. Oondundu ano ohadhi ithana aataleli po okuza kiilongo niilongo, ya tale uukwatya wadho.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka ya simanekwa kaaantu, oshoka ohadhi longithwa poompito odhindji, ano uuna omusamane i iyadha a hokana omukulukadhi oha gandja ongombe, opo a vule okupewa omukulukadhi ngoka. Oongombe ohadhi etele wo aantu iiyemo uuna dha landithwa po.

Oohi odhi li pamaludhi nomaludhi. Odhndji ohadhi kala momadhiya, moondama osho wo momafuta. Opu na wo oohi ndhoka dha simana dho ohadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Uuna aatalelipo taye ya okutala oohi dhontumba moshilongo shontumba ohaya koleke eliko lyoshilongo li ye pombanda.

Omawendo ogo ehala limwe mpoka hapu fumbikwa olutu lwomuntu uuna a mana oondjenda. Ohapu fulwa nee oshilambo, moshilambo muka omo hamu tulwa olutu lwomuntu olundji halu kala moshiketha. Kombanda kwa filwa ohaku tulwa emanya opo pu kale pena edhidhiliko kutya omuntu opo a fumbikwa mpaka.

Aanafalama oyendji, opo ya kale iimeno nenge iikunomwa yawo ta yi monika nawa yo yi mene yili mo mukalo omwaanawa, ohaya longekidha oopapi dhoka dhoku tekela iimeno yawo, yo yi koke yi vule okwiima nande yi likolwe nawa yo yize iiyimati nande iikwamboga iiwanawa.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo naantu oyendji oye hole okumuna oondjuhwa. Ano oyendji ohaye dhi tula miikuku, opo dhi vule okuvalathana nawa dho dhi ninge odhindji. Oondjuhwa ohadhi vala omayi, omayi ngoka haga landithwa, taga eta iiyemo. Oondjuhwa ohadhi vulu wo okudhipagwa, tadhi tu pe omweelelo.

Okuti oko ehala limwe ndoka hali kala lina omiti odhindji niihwa, ohaku kala kwathita mo ohamu kala uundjila uushona unene oshoka omuntu ta popi eli kombinga hwiyaka yokuti ito vulu oku mu mona oshoka iihwa oyindji nomiti odhindji, kokuti ohaku kala kuna omiti omile leka.

Oondundu odhili miilongo oyindji nodhina omawukwatya ga yoloka kondundu okwawo. Opuna ondundu dhimwe ondee dhimwe ofupi dho dhimwe onene .Oondundu dhimwe ohadhi kala dhina omamanya omanene gamwe omashona. Opuna woo oondundu dhimwe hadhi kala dhamena omiiti omiishona.

Aanafalama oyendji ohaya kunu omatama oshoka ohaga landwa kaantu oyendji ngele tashiya pethimbo lyokupindika. Omatama oge holike kaantu oshoka ohaga ningi omihoka omitoye go ohaga towaleke nawa moombiga.

Ongalamwithi yashiteni oyo yimwe ndjoka yomiikulya ya simanekwa kaAwbo oshoka ohayi gandja oonkondo nuukolele. Ohayi lithwa ano olundji omahoka gena onyama nande ekaka. Ongalamwithi yashiteni ontoye noyi holike kaantu oshoka oshikulya shaAwambo lela.

Iimote oyo iinamwenyo yimwe mbyoka hayi kala yiniwe kaanafalama, aannafalama ohaya kala yeyi tula miikuku moka haye yi pe iikulya yokulya nomeya gokunwa. Iimote ohaye ya etele iimaliwa uuna ye yi landitha nenge ya vala omayi.

Oonkambe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya talikako yi na ondapo. Aantu oyendji ohaye yi longitha mokuninga omathigathano moka omuntu kehe gumwe ha kayile okankambe ke e taya tondoka opo ya tale ngoka ta thiki tango nokankambe ke.

Aanafalama oyendji ohaya longitha embakumbaku momikalo odhindji. Ohayeli longitha oku opaleka momapya gawo, mukale mwayela, opo yavule okupulula mo, mo mukale tamu mene iimeno tayi kala tayi monika nawa, yo yize iiyimati tayi vulu okuliwa.

Aanafalama oyendji oya simaneka oku pululitha embakumbaku oshoka ohali endelele lyo ohali pulula oofola oombwanawa dhu ukilila nawa. Uuna lya pulula aanafalama ohaya kunu opo iimeno yawo yi mene momukalo omuwanawa yo yi yimene yize iiyimati iiwanawa.

Mongashi ngeyi aagunjuka oyehole okuya komahala gowiinyanyudha unene tuu pomafutho. Omahala gokwiinyanyudha mpoka, opo mpoka hapu adhika uutafula, uupundi uuwanawa osho wo omuzile. Otwadhapo okahala mpoka puna uumeya mpoka omuntu moka omuntu hovulu okuya etokala mo wiiyoge.

Oongombe odho dhimwe ndhoka dha simana moshigwana, oshoka oongombe ohadhi tu pe omahini gokulya. Ongombe ohayi vulu wo okudhipagwa, e tayi tu pe iimaliwa yoku ikwatha nayo moompumbwe dhetu. Ongombe ohayi vulu okulandithwa po othika, unene tuu poohango noshowo piituthi yontumba e tayi eta ishewe oshimaliwa komuntu.

Onduli oyo oshinamwanyo shimwe shomwaambyoka hayi kala mokuti. Ano onduli ohayi kala momahala ga gamenwa, opo yi gamenwe kaafuthi oshowo kaadhipagi. Onduli ohayi ithana aataleli po okuza kiilongo niilongo, opo yeye ya tale uukwatya wayo.

Aagundjuka yanakanena oyehole okuya komafudho, ano tayati ota yayi komahala gaagundjuka hoka haye kuuvutha oonkalamwenyo dhawo nawa yafudhapo. Pomahala mpoka ohapu kala puna uutala wominzile etapu kala wo puna iipundi mpoka haya kuutumba oshowo iitafula, ohapu kala puna uumeya moka omuntu ta vulu okuya eki iyoge uuna uvite uupyu.

Oondundu odhili miilongo oyindji dho odhili pamuthika gwa yooloka, odhindji ohadhi ithana aatalipo yeye ya tale nkene dhili, dhimwe oonde unene, dho oondundu dhimwe oofupi ano ohadhi eta iiyemo moshilongo uuna aatalelipo taye ya kudho.

Oondoolopa odhindji ohadhi monika nawa uuna dha tungwa dhina omatungo ogendji gomaludhi gi ili nogi ili. Ondoolopa ohayi kala wo yi na oopate odhindji moka hamu ende oohauto. Mondoolopa ohamu kala mu na omiti osho wo iinima oyindji iiwanawa.

Edhiya olyo ehala limwe ndyoka hali vulu oku talama omeya uuna omvula yaloka. Medhiya omo hamu adhika oohi ohamu adhika wo omavo ano medhiya ohamu kala muna oohi dhoka hadhi vulu oku kwatwamo kaakwashigwana , aakwashigwana taakalanditha yiimonenemo iisimpo ,iisimpo mbyoka hayilongitha oku kwatha oonkalamwenyo dhawo.

Iilya shampa wa adha ya yungulwa ohayi kala yili mumwe netutu ano aakulukadhi ohaya yele iilya opo iilya yi ikalele lyo etutu tali zimo nombepo. Ano ohapu kala ne aakulukadhi taya yele yo taya tula iilya moondoloma oshowo mooshako.

Egumbo olyo oshinima shoka hashi tungwapo unene kaantu yaali yahokana. Megumbo oha muzi aantu ohamu kala muna oondunda dhokulala, lyo olukalwa lwaantu ayehe mboka hayazi megumbo moka.

Aanafalama oyendji ohaya kala yena ominino ndhoka haya longitha okutekela iimeno nenge iikunomwa yawo. Iimeno yawo opo yi kale tayi monika nawa ohaye yi sile oshimpwiyu nokuyi tekela opo yi ze iiyimati iiwanawa.

Omboga oyo yimwe yomiikwamboga ya simanekwa kaakwashigwana, oshoka ohayi vulu oku muwa e tayi landithwa, tayi ya etele iiyemo. Omboga ano oyo oshikulya shoshiwambo lela nuuna shaa wa adha sha telekwa, aantu oyeshi hole oshoka oshitoye, sho ohashi gandja oonkondo kolutu.

Ombwa oyo oshinamwenyo shomegumbo, naantu oye hole oku kola Oombwa. Oshoka Ombwa ohayi gamene aantu kiinima iiwinayi unene tuu oku kaleka oombotsotso kokule osho wo iinamwenyo yimwe mbyoka hayi li nande Oondjuhwa momagumbo. Ano Ombwa ohayi gwedha iinamwenyo yiye kokule osho wo iinima ayihe iiwinayi.

Oondundu odhili miilongo oyindji, noondundu odhi na uukwatya wa yooloka ano opuna oondundu dhimwe oonde dhimwe oofupi, dho dhimwe oonene. Oondundu dhimwe odhi na omamanya omanene dhimwe ohadhi kala ashike dhi na omiti komamanya. Ano oondundu ohadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo ye ya tale uukwatya na nkene dha yoolokathana.

Oombaka odho iinamwenyo yimwe mbyoka hayi tekulwa kaantu, naantu oha yedhi sile oshimpwiyu kudhipa omeya oshowo iikulya, nohaya kale yedhi longekidhila ehala ndoka lina omeya moka tadhi vulu okumbwida mo, ano oombaka odhiholike kaantu oshoka omuntu ohovulu kukala wudhina odhindji etolanditha po dhimwe wiiyetele iiyemo yokwiikwatha.

Aanafaalama oyendji oyena oopaipi ndhoka hadhi longithwa okutekela iimeno yawo . Ano iimeno yawo opo yikale tayi monika nawa yikoke , etayi zi iiyimati iiwanawa , oyeyi kongela ominino dhokudhi tekela.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu iimeno ya yooloka omaludhi nomaludhi. Uuna nee iimeno yawo ya ninga iinene ohayi kala ya kunwa yi li muunayilona shampa sha koko ohaya vulu oku yi landitha kaakwashigwana ano momukalo moka haya mono iiyemo yo ku kwatha oonkalamwenyo dhawo.

Edhiya olyo ehala ndoka ha li talama omeya uuna omvula ya loka. Ano medhiya ohamu adhika oohi ndhoka hadhi kwatwa mo kaantu, taya vulu oku dhi landitha. Oshowo ohamu kala omavo ngoka ge holike kaantu.

Miilongo oyindji omu na oondundu. Oondundu odhi na omaukwatya gayooloka koondundu oonkwawo. Oondundu dhimwe oonde, dhimwe oofupi, noonkwawo oonene, dho oondundu dhimwe oha dhi kala dhi na omamanya omanene nadhimwe odha mena omiti omishona. Oondundu oha dhi nana aatalelipo oku za kiilongo niilongo ye ye ya tale uukwatya wadho.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yimwe mbyoka haku tiwa iinamwenyo yomomagumbo. Aantu oyendji ohaya munu oondjuhwa, nohaya kala yedhi tula miikuku. Ohaya kala tayedhi pelemo iikulya, noshowo omeya gokunwa. Oondjuhwa ohadhi etele aantu iiyemo, uuna dha vala omayi, etaga landithwa po, nadho wo dhene ohadhi vulu okulandithwapo.

Methimbo ndika lyehumokomeho opwa longwa omashina goku meneka iimeno. Omashina ngano oha ga endelele moku kokeka iimeno na oga simanekwa noonkondo. Iimeno ohayi mene yili melandulathano na ohayi kala tayi monika nawa.

Oongulu sikola odhindji ohamu longithwa iipundi niitafula mbyoka yaningwa miipilangi nosho wo miti. Aantu oyehole okulongitha iipundi niitafula mbyoka oshoka ohayi monika unene nawa mongulu sikola yo oyakola opo wo aanasikola yavule okukala yakutumba yuukilila.

Iinamwenyo oyindji mbyoka yomokuti ohayi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo ye ye ya tale nkene uukwatya wiinamwenyo hayi kala tayi popiwa. Omahala ngoka hapu kala pu na iinamwenyo yomokuti, ohaga kala ga gamenwa, mo ohamu kala mu na omahala gomeya moka tayi vulu okunwa omeya uuna ya sa enota.

Miilongo oyindji omuna oondundu, oondundu odha yooloka koondundu onkwawo, ano odhina omaukwatya ga yoolokathana. Ondundu dhimwe oonde dho dhimwe oonene. Ondundu ohadhi nana atalalelipo okuza kiilongo niilongo ye ya tale uukwatya nkene wa yoolokathana.

Methimbo lyopaife lyuuyuni wa huma komeho, aantu ohaya longitha omambakumbaku gopashinanena, ano embakumbaku ndyoka hali longo owala uuna tali pulula lyo otali kunu, opo aantu kaya manepo ethimbo ohali longo ashike iilonga ayihe. Otali pulula lyo otali kunu pethimbo limwe.

Aamati oyendji ohaya longitha omikalo dhayooloka uuna ngele ta shiya poku kwata oohi, yamwe ohaya longitha oonete oonete oha yedhi longitha okudhi kwatatitha oohi, moka haya kwata oohi, opo ya vule okuka landitha yiimonene iimaliwa yo yi ikongele omweelelo.

Uukambe owo wumwe womiinamwenyo mbyoka ya tali ka ko yina ondapo. Oyindji ohayi kala pomahala ga gamenwa, yo ohayi nana/ithana aataleli po ya za kiilongo niilongo yo tashi eta eliko moshilongo uuna aataleli po ta ye ya. Uukambe ohawu longithwa wo kaantu oku tuta iinima iidhigu ngaashi monalenale.

Onduli ohayi kala momahala giinamwenyo. Omahala ngoka gagamenwa kaakwashigwana. Onduli oyo oshinamwenyo shimwe oshile ohashi nana wo aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Aatalelipo sho tayeya ohaya etelele iiyemo moshilongo.

Omayi ogho gamwe ngoka ga simanekwa kaantu oshoka omayi ohaga landithwa opo ganinge iikulya yaantu. Omayi shampa uuna galandithwa oha geetele aantu iisimpo, iisimpo mbyoka hayi tu kwathele opo tu tidhile oompumbwe dhetu kokule.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi dhoka hadhi kala momadhiya, momafuta oshowo momahala ngoka aantu ya tula mo oombuto yoohi. Aantu ohaya kwata oohi oshoka ohadhi ya etele iimaliwa. Uuna ye dhi landitha po ohaya mono iimaliwa yo ku kwatha oonkalamweyo dhawo.

Aantu oyendji oye hole okukala yena oongombe momagumbo nosho woo aanafaalama oyendji ohaya kala yena oongombe. Ohadhi etele aantu iisimpo ngele dha landithwapo nenge ngele omahini gadho ga landithwa po.

Embakumbaku olyo lyimwe lyomiilongitho mbyoka hayi longithwa kaanamapya. Ano aanamapya ohaya pululitha embakumbaku ndoka hali ningi oofoola opo yavule okukuna oombuto dhawo. Uuna embakumbaku lyaninga oofoola, ohadhi kala oshipu aantu opo yavule okukuna oombuto dhodhimene nawa.

Oondundu odhili miilongo oyindji dho oondundu odhina uukwatya wa yooloka dhimwe oonde dhimwe oofupi dho dhimwe oonene ano oondundu ohadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo opo yeye ya tale uunene wadho nenge uule wadho ano momukalo moka oondundu ohadhi etele oshilongo iiyemo uuna aatalelipo tayeya kudho.

Ongandu oyo oshinamwenyo shoka hashi kala momeya unene ohadhi adhika momilonga. Oongandu odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga oshoka oha dhi li aantu, naantu ohaya tila okukala popepi nadho.

Ombwa oyo oshinamwenyo shomegumbo. Ombwa oya simanekwa kaantu oyendji, oshoka oyili hayi ya gamene kiinima oyindji uunene tuu kiilikama mbyoka hayi li Oondjuhwa momagumbo, ano ombwa ohayi tidhile iilikama kokule.

Oongombe odha simanekwa kaantu, naantu oyendji oye na oongombe, oongombe ohadhi gandja omahini ngoka ano haga kala iikulya yaantu noongombe ohadhi dhipagwa wo tadhi gandja onyama ndjoka onyama tayi vulu oku landithwa tayi etele aantu iisimpo yokukwatha oonkalamwenyo dhawo.

Embakumbaku olya simanekwa kaantu oyendji oshoka ohali longo iilonga oyindji. Embakumbaku ohali longo iilonga ngaashi yokuteta omwiidhi, ano tayi tete omwiidhi opo gu kale gu thiike pamwe. Kaagu kale huno omufupi, huno omule.

Aanafaalama yongaashingeyi ohaya kunu iikunomwa nenge tutye iimeno ya yooloka, niimeno yontumba ohayi kunwa po katopolwa kontumba, niikwawo ohayi kunwa pokatopolwa kontumba, ngaashi omatama noomboga ohayi kwathele unene aanafaalama uuna dhiima nawa ohadhi landithwa, e taya i monene iiyemo.

Aanafalama oyendji oye hole oku kuna omboga oshoka omboga oyo yimwe ndjoka yiholike kaantu oshoka oyo oshi kulya oshiwanawa noshikulya shatali kako sho shiwambo shina oonkondo sho oshitoye nai . Ano omboga hayi etele aanafalama iimaliwa uuna yeyi landithapo .

Ombuga oyo ehala ndyoka ihaali mono omeya ogendji, ano ihali lokwa omvula oyindji. Omahala ngano ohaga kala ga gamenwa unene tuu mombuga ohamu kala mu na evi olindji ndyoka hali kala tali pepwa kombepo. Omahala ngano ohaga ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo, nuuna aatalelipo taye ya ohaya etelele iisimpo moshilongo.

Aantu oyendji ohaya kala ye na uuhala wawo mboka yewu longekidha nawa moka haya tula mo ombuto yoohi opo dhi koke. Sho tadhi ende tadhi koko ohaya kala noku dhipa iikulya ano opo dhikoke nawa. Oohi ndhoka ohadhi ya etele iiyemo uuna yedhi landitha nande dhininge oomwelelo dhaantu.

Aanafaalama oyendji ohaya longekidha ominino ndhoka dhokutekela iimeno yawo opo yi koke yo yi kale tayi monika nawa. Iimeno ngele ya koko nawa ohayi zi iiyimati iiwanawa molwaashoka oya silwa oshimpwiyu nawa.

Onime oyo oshinamwenyo shimwe shaambyoka haku tiwa iinamwenyo yomokuti. Oonime ohadhi adhika unene momahala ngoka gagamenwa, ngoka haga kala iinamwenyo yomokuti. Onime ohayi ithanwa takutiwa oyo omukwaniilwa gwiinamwenyo iikwawo, oshoka oha yili iinamwenyo iikwawo yo ihayi li omwiidhi.

Aanafaalama oyendji ohaa tekula oondjuhwa haa kala yedhi tula miikuku na oha ye dhi pelemo iikulya nosho woo omeya. Ohadhi ya etele iiyemo ngele yedhi landithapo. Ohadhi vala woo omayi ngono nago haga liwa po kaanafaalama nenge yega landithepo. Onyama yondjuhwa nayo ohayi liwa.

Uuyuni wopaife aantu ohaa longitha omikalo dha yooloka mokukwata oohi momadhiya. Oyendji ohaa longitha oonete oshoka ogo omukalo ngoka kwata oohi odhindji ano oyasimaneka omukalo gonete oshoka ohagu ya etele omweelelo gwagwana. Go ohaya kwata oohi oshindji eetaaye dhilanditha opo yiimonene iiyemo.

Oohi ohadhi adhika pomahala ogendji, omoondama, omomadhiya oshowo momafuta. Ano aantu ohaya kwata oohi uuna omvula ya loka nawa. Oohi ohadhi e ta iisimpo uuna dha landithwa po. Oohi ohadhi tidha po wo omukaga pethimbo lyomvula.

Iimote oyo yimwe mbyoka yi holike okumunwa kaanafaalama, naanafaalama oyendji ohaye yi kaleke miikuku ano uuna yena iimote yawo ohaya kala taye yi sile oshimpwiyu taye yi pe iikulya nomeya. Iimote ohayi ya etele iisimpo uuna ya landitha omayi giimote nande ya landitha po iimote yo yene.

Aanafaalama oyendji ohaya kala ye na oondjuhwa odhindji. Anuwa oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga landithwa po opo aantu yi imonene mo iiyemo. Oondjuhwa nadho ohadhi landithwa aantu taya mono iiyemo yokukwatha oonkalamwenyo dhawo.

Oohi odho dhimwe ndhoka dha simana moonkalamwenyo dhaantu, oshoka ohadhi tupe omweelelo gwakehe esiku unene pethimbo lyomvula. Oohi ohadhi tu etele iimaliwa uuna aakwati yadho ye dhi landitha po.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu omboga , oshoka omboga oyi holike kaakwashigwana oyendji . Ohaya landitha omboga, nomokulanditha mono ohaya imonenemo iiyemo mbyono yagwana, oshoka iimaliwa ohayi ya kwathele okukala yena oonkalamwenyo oombwanawa.

Oondundu odhili miilongo oyindji na odhina uukwatya wayooloka koonkwawo. Oondundu dhimwe oomfupi dhimwe oonde dhimwe oonene. Ano oondundu dhimwe ohadhi kala dhina omamanya omanene dho dhimwe ohadhi mene ashike uumuti uushona . Oondundu ohadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo yeye yatale uukwatya nkene wayoolokathana.

Aantu oyendji ohaya munu oondjuhwa nohaye dhi tula miikuku ano oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka haga landithwa etaga eta iisimpo. Oondjuhwa ohadhi landithwapo woo dho dhene nadho tadhi etele omuntu iisimpo. Ohadhi vulu oku tu pa omweelelo gwa kehe esiku yo ondjuhwa oshinamwenyo shimwe hashi vulu okudhipagelwa omuyenda.

Aanafaalama yonena oyendji oye hole oku kuna nande okumeneka omboga, oshoka omboga oyo oshikwamboga shimwe shoka shi holike kaantu, ano oshikulya oshitoye nohashi gandja oonkondo pela. Omboga ohayi vulu oku landithwa, tayi etele aantu iiyemo, iiyemo mbyoka yoku kwatha oonkalamwenyo dhawo.

Iilongo oyindji oyina oondundu, ano oondundu odhina uukwatya wa yooloka. Dhimwe odhina omamanya omanene dho dhimwe odhina omamanya omashona. Oondundu dhimwe oonde dhimwe oofupi, ano oondundu ohadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Uuna ta yeya oku tala oondundu ohaya koleke eliko lyoshilongo liye pombanda.

Endombo olyo oshimeno sha talikako kaantu oyendji kutya ohali kwathele okupanga omikithi dhi ili nodhi ili. Uuna wi iyandha wuna okambwa kena omahiya oho gwayekepo owala endombo lyo eyahiya otali nekamo lyolyene. Endombo ohali vulu okupanga omapapata nosho tuu

Oondundu odho dhimwe ndhoka dhili miilongo oyindji. Oondundu odhina uukwatya wa yooloka, opuna oondundu dhimwe oonde, dhimwe oonene, dhimwe oofupi ano oondundu ohadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo yeye ya tale uukwatya wadho.

Aanafaalama oyendji ohaya kala ye na ominino dhomeya, ndhoka hadhi tekele iimeno yawo, opo ya kale ye na iimeno tayi monika nawa yo yi koke nawa, yo yi ze iiyimati iiwanawa, oye yi sile oshimpwiyu okuyi tekela nominino ndhoka dhomeya.

Ondundu odha simana miilongo oyindji oshoka odhili pomaludhi ga yooloka. Opuna oondundu ndhoka oonene nenge tutye oonde ndhoka dha simana unene ndhoka hadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Aatalelipo uuna tayeya miilongo ohaya futu iimaliwa opo yavule okutala oondundu ndhoka dhili oonde muuyuni.

Aanafalama oyendji ohaa kunu iimeno yayooloka nohayi kunwa kehe shimwe oshili pehala lyasho. Ohaa kala noku yisila oshimpwiyu okwii tekela osho woo okutala ngele oyina iikulya yagwana nawa, opo yivule oku koka yize iiyimati iiwanawa.

Iingulu oyo iinamwenyo mbyoka hayi vulu okumunwa kaantu, ano ohayi kala yi li mehala lyawo lyontumba, moka hayi pelwa mo iikulya osho wo omeya. Ohayi silwa oshimpwiyu lela, opo yi kale tayi monika nawa komalutu. Oshingulu ohashi vulu okudhipagwa, e tashi tu etele omweelelo.

Omboga oya simanekwa kaantu yopaife oshoka omboga oyo yimwe yomwiikwamboga mbyoka hatu li. Omboga oho oshikulya oshitoye naantu uuna pena omboga kayehole we okulya onyama. Omboga oyo yina ombiliha yo ontoye shinene.

Aanafaalama oyendji, opo yakale yena iimeno nenge iikunomwa yawo tayi monika nawa yo oyize iiyimati iiwanawa ohaya kala yena oopayipi dhoka dhokutekela iimeno yawo, opo yikoke yili momukalo omuwanawa, yikale tayi monika nawa.

Aantu oyendji ohaya kala yena omahala gawo moka ya tulamo ombuto yoohi ano uuna oohi dha ninga oonene aantu ohaya longitha omikalo okudhikwata. Oohi ohadhi etele aantu iimaliwa uuna dha landithwapo dho ohadhi vulu oku ninga omweelelo gwaantu kehe esiku.

Aantu oyendji ohaya kutha oohi uuna dhavala uuhi mbyiya uushona, ano taye dhi tula momadhiya gawo nenge mokatopolwa kontumba yekaninga, yeka tula omeya opo dhi vale. Oohi nee shampa dhavala dhaningi odhindji, aantu ohaye dhi landitha opo yamonemo iimaliwa yokwiikwatha. Ohaye dhi longitha wo onga iiyelelwa yawo uuna kapenasha shokulya.

Oondundu odho dhimwe ndhoka dhili miilongo oyindji, dho odhina uukwatya wa yooloka. Ano oondundu odhindji ohadhi humitha eliko pombanda, uuna tadhi ithana aatalelipo yeye ya tale nkene dhili muukwatya wawo. Oondhoka oonde, dhimwe oomfupi dho dhimwe oonene.

Aanafaalama oyendji ohaya longitha omikalo dha yooloka opo ya vule okuninga oofola dhawo , moka haya kunu oombuto dhawo. Ano shampa oofola dha pululwa nawa, ohaya kunu mo oombuto dhawo opo dhi vule oku mena nawa, dhili mehala tali monika nawa.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shomiinamwenyo yomokuti, ano ondjamba ohayi kala momahala gagamenwa omahala ngoka haga kala gena iinamwenyo yomokuti yo omahala ngono ohaga ithana aataleli po okuza kiilongo niilongo yeye yatale iinamwenyo ayihe mbyoka yilimo mwakwatelwa oondjamba.

Aantu oyendji ohaya longekidha uuhala wawo uushona moka haya tula omeya. Ohaya tulamo oohi noku kala ta yedhi sile oshipwiyu okushendja omeya, oku dhipa iikulya noku kala taya tala ngele oohi adhihe dhili mehala mono odhina omwenyo.

Methimbo lyongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku opo yapulule momapya gawo. Embakumbaku oli holike oshoka ohali endelele lyo ohali ningi oofola oombwaanawa dhuukilila, moofola moka aantu haya kunu oombuto dhawo unene tuu aanamapya.

Oohi oonene uuna dhavala etadhi ningi omayi ,shampa nee omayi gavala uuhi mbu uushona ,aantu ohaya kuthapo uuhi mboka uushona yafale komadhiya gawo oshowo koondama nokomahala gawo ngoka gena omeya opo ya tulemo ombuto ndjoka dho oohi dhivalathane dhininge oonene dhivule oku ya etela osheelelwa oshowo iimaliwa uuna yedhi landitha.

Aanafalama oyendji ohaalongitha oopayipi opo ya tekele iimeno yawo. Iimeno ohayi tekelwa noopayipi omeya ogendji opo yi vule okukoka nawa, yo yize iiyimati iiwanawa tayi vulu okuliwa.

Aantu oyendji ohaya kwata uuvolovolo e ta ye wu tula momadhiya gawo osho wo muundama nenge momahala gawo ngoka ya longekidha ge na omeya. Ohaya tu la mo uuvolovolo opo wu ninge oohi oonene, shampa wa koko ohawu ningi oohi oonene ndhoka hadhi ya etele iiyemo uuna ye dhi landitha po.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo yomegumbo, dhoka ya simana unene kaantu, oshoka ondjuhwa oyo hayi tidhapo omukaga uuna megumbo kaamuna osheelelwa shontumba, ohayi dhipagwa ashike aantu eta yali. Ondjuhwa ohayi vala omayi ngoka aantu haya vulu okuga landitha ya imonene mo iiyemo.

Oondundu odhili miilongo yi ili noyi ili nodha yooloka paukwatya wadho. dhimwe odhina omamanya omanene, dhimwe oonde, noohupi dhimwe oonene. Oondundu dhimwe ohadhi eta aatalelipo okuza kiilongo niilongo yeye ya tale uukwatya wadho.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shaambyoka haku tiwa iinamwenyo yomokuti, ano ohayi kala pehala mpoka lyagamenwa. Oondjamba ohadhi silwa oshipwiyu kaantu opo dhi kale dhili muukolele dho tadhi ithana aataleli okuza kiilongo niilongo. Uuna aatalelipo tayeya ohaya etelele eliko opo ya vule oku tala oondjamba.

Ondolopa oyo ehala ndyoka hali monika nawa, oshoka ohali kala lya tungikika. Oondolopa ohadhi kala dhina omatungo gayooloka, omatungo omawanawa unene. Ano omatungo gamwe ohaga kala omagumbo go omatungo gamwe ohaga kala giilonga yontumba.

Aakwashigwana oyendji ohaya kwata oohi momadhiya nande moondombe. Oohi ohayedhi kwata etaye kedhi landitha po, opo yi imonene iimaliwa. Oohi dhoka ohadhi vulu oku dhipagwa nenge tutye tadhi tandwa opo dhi ninge oomwelelo dhawo.

Oohi shampa dha vala e tadhi ningi omayi e taga koko ga ningi uuhi uushona, ano aantu oyendji ohaya kutha uuhi mbuka uushona, taya fala momadhiya nande pomahala gwo mpoka ya ninga e taya tula po omeya, opo ya vule okutula po uuhi mboka. Uuhi mbuka ano ohawu valathana e tawu ningi oohi oonene. Oyendji ohaya ti kutya otaa kunu ombuto.

Aakwashigwana oyendji uunene tuu aamati ohaa kwata oohi momadhiya, oohi ndhoka oyendji ohake dhilandithapo opo yi imonenemo iimaliwa yokukwatha ompumbwe dhawo nomomagumbo, oohi ishewe ndhoka ohadhi kwatwa ano taaningi omweelelo dhawo opo yavule okukala taya makele sha.

Omatama oga simanekwa kaantu oshoka ohaga longithwa kehe esiku unene ngele tashiya piikulya yetu. Omuhoka opo gu kale gwatowala nawa oguna oku kala gwatetelwa omatama, opo aali yalye tayiilatha. Omatama ihaga vulu wo okulandithwa, opo aantu ya mone iiyemo.

Miilongo oyindji omuna oondundu, dho oondundu odha yooloka. Oondundu odhina uukwatya wiivule, dhimwe odhile, dhimwe odhifupi. Ano opuna ne oondundu ndhoka dha simana unene moshilongo, nohadhi ithana aatalelipo okuza kiilongo niilongo, nuuna aatalelipo tayeya yatale oondundu dhontumba moshilongo, ngawo ohaya humitha eliko lyoshilongo komeho.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo. Nodha simana molwashoka ohadhi tu valele omayi, ngono ha ga landithwa opo twi monene iimaliwa yo ku tu kwatha, oshowo ohadhi tupe omwelelo.